Kuni mini uduunneeti. kuni mini uduunnu aannonke horo babbaxitino horo aannonkeha ikkanna mini uduunnicho horonsi'neemmo yannara aannonke horo noosi.

Kuni tuqu xaadooshshe woyi mittowa gamba yine ofolline hasaambanni hasaawa mitte hajo tirate ofollinayiha tuqu xaadooshshe tuqu xaadooshshe yinanni.

Baadi xagga, tini baadi xagga uyitannonkehu fayyimmankera horoonsi'neemmo xaggati. Tini xagga umonke woy bisinketa fayyimma hoogguro fayyimma uyitannonke baadi xagga.

Kuni minenna gallanni mineti, kone minenna gallanni mini aano horo e"e gallanna e"e goxa ,e"e mite basseni dange foolishiranna sagale loosira babbaxeyo uduune wodhate aanonke minenna gallanni mine ikkanno

Ekecitiroonikise uyitannonike horo caabbichunni xaadinisoyitanna caabbichunni loosaata ikkitanna tini uyitannonike horo baxisanotanna woyi dadillisannota horonisi'nani gara hanibbiro dadillisannota xawisanno

Kuni hodhishsha ikkanna, kone hodhishsha horonsi'neeemmohu mittore ayiirinonkere mitowa ha'ne iilla hasi'nuummoro hodhishshunni shiqqi assittanonkere hodhishshaho yineemmo

Tini seensilleho konne seensille horoonsi'neemmohu goowinkera woyi maccankera hattono uminkera hattono angankera wodhineemmoha seensilleho yinanni

Koni giwirinnaho kuni giwirinnu aannonketi horo giwirinna afi'neemmoti babbaxxitino muro babbaxitino garinni amarratte giwirinnu aannonke horooti

Daganna maate yinannihu mittowa ganba yee mittu quchumita ofolle hasaawannoha mittu aniri woyi mitte amari ganba yee ofollanoha daganna maatete yinanni

Tene supirimaarkeete ikkitana tene supirimaarkeete affineemoseri. marre mirte woy muro horonsineemo muro affineemo supirimaarkeetete yinani

Tini hayyonna budete tenne hayyonna bude coyi'nanninna woyi hasaawanno jajjabba manna ikkinohu mitto coye tirannonna woyi hasaawannno woyite horoonsirannoha hayyonna budeho yinanni

kuni boohaarranni mereershaati boohaarranni mereershi aannonke horo mittowa fulle boohaarranni mimmituyiwa gamba yine ofolline boohaarranni.

Kuni mini uduunneeti konne mini uduunne aannonke horo mine babbaxxeyore loosiratenna ofollate hattono goxate hattono woleno kuri lawannore horoonsi'nanni mini uduunneeti yinanni

Looso, konne looso loonsannihu mine ikko, gobba ikko, gate ikko, biirote ikko ayii basera loonsanniha loosoho yinanni.

Agattote, tenne agatto sagale inte ka'ne woyi ofollinoyiwa waa ikko hattono woleno kuri lawinore anganniha agattote yinnanni

Tini mininna dubbu saada, mini saada uuyitanno horo batinye noose, dubbu saadanni afi'neemmo horo ajjanno yaate.

Tini amma'note dana ikkittanna tenne amma'note ortodokisete woyi hattono pheenxete amma'note amalankanniiwa hattono huucci'nanni amanote dana ikkitanno.

Kalqenna qooxeesa, tenne kalqenna qooxeessa leeltannorinna afantannori babbaxxinno saadanna hattono babbaxitino muro mannu kalaqono hattono leeltanno kalqenna qooxeessaho.

Tini murote tenne muro baattote iimaanni fulte noo baala murote yinanni tini muro uyitannonke horo addi addi horo noosete yaate

Kuni hodhishshu baseteni base woyi gobbateni gobba hodhisanonke gara ikkanna koni hodhishshi aana noonke horo lowo kaayyoti yaate.

Tini maashine ikkitanna tenne maashine horonsi'nannihu sagale ikko uduunne hayiishsha hasi'niro babbaxxinore woleno kuri lawannore loonsanni maashine ikkitanno

Bunu minenna sagalete mine afi'neemmo horo sagalete mine hudenkera itatenna bunu xaginatehonna hattono buna sagale inte ka'ne angeemmoha bunaho yinanni

Kuni babbaxino danni uduunicho kone uduunicho horonsi'neemmohu babbaxino loosi mine aanonke uduunicho horooti

Tini baattote ofolla dhagge ikkitanna tenne baattote ofollate xagge gooraamete xeichaamete taalashshonna woyi kinchaame baatto afantanno ofollate garise